Duu puuni bin ʒindi shɛli polo kuɣu waɣinli zami ka duu maa sunsuuni ka teebuli bila zaya kuɣu waɣinli maa nyaanga teebuli mini kuɣusi zami ka bin yahiri tam di zuɣu ka laati nim bɛ duu maa ni ka kulɔk gba bɛni.

doo ʒila gaɣili zuɣu ka gbubi labitop ka gbubi laati binyɛhiri ka teebuli ʒi o nyaaga ka atiɛ beni ni maa ni ka bɛ zaŋ binyɛhiri pa n-kɔhira ka sɔla laati tam ni maa ni.

Naa n tabi wahu zuɣu ka o kpambaliba bɛ o luɣa ni o nyaanga ka o sapashini nim gbubi jɛngbuni ka shɛba ŋmeri timpana ka shɛba gba tingbani ka tia zaya ka yiya za bi nyaanga ka bi gbubi.

bia ʒila gɔta gbunni gɔta maa puuni bi viɛla ka niriba gariti ni maa ni gɔta maa puuni saɣiri m-pali dini ka kom bi chana bia maa yela liiga ʒee

Ahibiti ni ka bɛ be ka paɣa ninkurugu ʒiya ka zaŋ bini pɔbi o noli bɛ zaa zaŋla noosi masik nima pɔbi bɛ noli ka dɔɣita maa zaya n-chibiri paɣa ninkurugu maa teebuli nima maa chinchini piɛla ka bɛ zaŋ pɔbi li.

Bɛ toorila kom sheba gbibila galin nima ka sheba gbibi galin zaɣa bibihi ka silimiinsi gabi bɛ ni ni gbansabla tihi za bɛ nyaanga.

Bi zala paaki puuni wuntaŋ ni paɣaba mini dabba shɛba nyɛla ninkura ka bi yɛ wari niɛma ka pili zipiliti ka shɛba bɔbi bɔbsi ka tihi bɛ bi nyaanga.

Raali ka be niŋda ka presidenti tamya ka niriba za tiŋgbanni gban yɛla ni gbansabla bɛla be tiri la doo maa nua presidenti maa yala mori o nyɔɣni

Kom n doya ka tihi be di shee ni mori ka kuɣa do kom maa luɣulini ka biriji be nimaani ka yili karili zaya ni yili sheli ka bɛ pentili zaɣa piɛlli ka di gba za nimaani.

Laati tuntumdiba bɛ yela jaketi yinsi ka pili zipili yinsi ka za sola laati gbuni bɛ tumdila tuma ka tihi za bɛ nyaaŋa ni yili karakara.

dondoni ka be bɛ paɣ' so monidila saɣim ka ʒɛ kuɣ' zuɣigu ka bihi ʒɛ o nyɛŋa ka shɛbi ʒɛ o nyɛŋa ka paɣ' so zaya ka mɛma paya

Polis sitation ka bɛ zaya polin paɣa mini polin dabba ka polin paɣaba maa yɛla liiga yinsi ka bɛ gbibi doso o tumli tuun biɛɣu ka bɛ gbaagi o doo maa yɛla liiga ʒee ka pili zipil piɛlli.

Barina n niŋ ka niriba zaya n lihiri loori sheli din nyɛ barina maa bɛ nyɛla gbansabla ka tihi za bɛ nyaanga ka loori sheli din bɛ nya barina za di nyaangaloori sheli din nya barina maa wurumi zaa.

Bɛ tɔrila ayirimɔ gbaŋ' piɛla ka shɛba zabira ka shɛba kpa ninkpariti ka polinsi nima za bɛ nyaaga ka du' kara za bɛ nyaaga ni tihi biɛla.

Bi deeri la buku nima buku nim pala teebuli zuɣu ka dabba mini paɣaba zaya n gbubi buku nima ka tia bɛ bi nyaanga ka so gbubi fooni n ŋmaari ba ka paɣaba mini ninkura ni dabba ka bi gba zaya.

Tiŋ kpaŋa ka bi zaya ka tihi za bi yɛanga ka paɣaba zi nɛma zaya ka paɣa so ziya ka ye liiga piɛlli ka sooja za bi sani ka bihi gba bɛ bini.

bɛ tɔrila ayirimo ka polinsi nima be ni maa ni ka ye neen'yinsi polinsi sabi pa bɛ bini maa zuɣu ka bɛ pili zupili yinsi ban tɔri ayirimo maa gbubi la bɛ fulaki nima ka yiidi yila ka polinsi nima daari ba.

Palli zuɣu ka bɛ chena ka tingbani xuɣulana tam loori zuɣu o mini o nyaandoliba ka o sooja nima zaya ka bɛ saluti o ka ban yiini yila ban maachira gba zaya ka loori nima be bɛ nyaanga.

Duuni ka bɛ ʒia ka filaani biɛni ka duɣura kawana bindirigu ka bɛ duɣura ka silimiinsi ʒia ŋmaari ba foto nima no viidiyo nima ka do'so ʒɛya n ye liiga piɛlli ka do'so ye liiga buluu.